Bvudzi rakasonererwa mumusoro memunhukadzi, rinoita musoro wemunhukadzi unake, bvudzi iri rineruvara rineruvara rutsvuku, rineruvara rutema kumusoro, rineruvara rutsvuku zasi kwarinoerera richienda.

Screw driver mudziyo unoshandiswa kusunga mbambo namabhaudi nama screw epamidziyo yakasiyana siyina kuti ibate isa donha.

Kurudyi kune maruva emajuranda egirinhi akakura. Pamberi peimba ine jurahoro regireyi rine zviburi kumusoro. Kuruboshwe kwemba kune jurahoro yakavakwa nezvidhinha zvefesi bhiriki negedhe hombe rwebhurawuni, panorindwa nekambani yesefigadhi ine chikwangwani chiri pagedhe.

Motokari yakamira divi romugwagwa iri pasi pemuti pane mumvuri. Rimwe divi kune matombo akaungana. Pamuti wayakatarira pane matombo akagarapo anogarwa nevanhu vakazorora pamumvuri.

Mhando yeshangu inopfekwa nevanhukadzi inonzi tenesi. Ndeyeruvara rwepingi ine mberi kuchena nerabha chena rinotsika. Iine zviburi zvitanhatu zvinotungirwa tambo asi hapana tambo. Yakasviba huye isharu.

Midziyo inowanzoshandisiwa nevano chera kunyanya makorokoza. Ndeyesimbi, misharu ndeyemhando dzakasiyana. Kumusoro kune piki sharu, kune badza sharu zvekare risina mupini. Nechinocheka makiyi, nechinodzikisa tambo nokuibuditsa mumakomba. Nezvakaita zvima panga-panga nesando.

Vanhu varikufamba vakawanda mumugwagwa, vanhukadzi vakawanda kudarika varume. Kuruboshwe kune mvura yakasvinga pasi kurudyi kune mota yakamira. Pane zvivakwa zvinotaridza kuti inzvimbo yemudhorobha. Mumwe chete wakafuga amburera yebhuruu, vamwe vakapfeka majini mitirauzi.

Bhokisi dzvuku rinogara maturusi okugadzira zvinhu nezvipanera. Mune zvipanera zvesirivha zvakawanda nesando inomubato weyero neimwe turusi inomubato mutsvuku. Zvakawanda mubhokisi umu.

Chimushina chinoshanda namagetsi. Icho ndechekutaridza kuti magetsi anofamba sei uye kuti akuti aripo here. Chitsvuku, chinetambo tsvuku netema dzisina kubairirwa pamagetsi. Kuruboshwe kwacho kumusoro pane kamu yoruvara rwepingi iripo.

Zvinhu siteshenari zvakawanda zvinotengesewa. Pane zvine ruvara rweorenji neruchena nerwegirinhi neruchena. Zvine marekodhi kadhi mukati anotengesewa. Zvichakaputirwa mumapepa azvo.

Zvipembenene zvinobhururuka zvakasiyana zvakawanda. Pane mhashu kurudyi iri kufamba. Kuruboshwe kune chimwe chakafa chakawira pasi. Pane zvekare utunga huripo.

Shangu dzechikadzi dzakafanana asi dzakasiyana ruvara. Itsva dziri kutengesewa dziri mumapurasitiki anoonekerera. Ndedzemhando yamapushi. Dzakaderera. Kumusoro kwadzo kune mabhureidhi ari mumapurasitiki anotengesewawo.

Mhuka inonzi Ngwena yakatsamwa yakafingamisa kumeso. Yakashama muromo nokubudisa rurimi ichitaridza mazino ayo mana emberi ,maviri ekumusoro nemaviri ezasi makuru anoruma.

Panzvimbo yakavakirwa chikoro kana chipatara. Pane zvivakwa zvikuru nedzimba dzomudurikidzanwa nemiti mirefu yakawanda yakasimwa ichienda mudenga nemimwe yakaita maruva emhando dzakasiyana.

Pamusika panotengeswa zvinhu zvakasiyana. Kuruboshwe pasi pane masaga akawaridzwa ane mabhanana arikutengeswa pamusoro. Padivi pana Mai vakamira vakasungira bhachi muchiuno varikutenga. Mberi kune vamwe vanhu varikufamba vachiona. Nechekurudyi zasi pane kona irikuunganidzea marara ezvinenge zvadyiwa.

Chuma chinoshongedza vanhu. Chinopfekwa muhuro. Chakasonewa nemucheka unamavara. Chakagadzirwa nezvuma zvakawanda zvakasiyana saizi zvikajoinidzwa pamucheka unondobata muhuro kugadzira chuma ichi.

Paneketera nhatu dzinoshandiswa somudziyo kuvirisa mvura kana kuichengeteramo ichipisa. Imwe itsvuku mbiri ndedzemagirazi dzIri kumashure kwayo. Imwe inomuvharo wegirinhi imwe inomuvharo wakaita bhurauni.

Vhudzi romunhukadzi rakarukwa sitaira. Rakarukwa madhiredhi marefu. Parinotangira pavhudzi, rakarukwa rakaita maraini akarurama akachena. Kurudyi panesitaira yekupesanisa maraini maviri aripedo nekunzeve. Munhu wakapfeka masiki.

Pakati pedhorobheni pane musika panomira mabhazi nemota dzirikukwidza vanhu. Parikubudikira bhazi rimwechete nerori gonyeti. Pana mai vakamira mberi kwegonyeti mumugwagwa vane dhirezi rine mavara nemurume arikuruboshwe wakagara pakadhibhokisi repingi une heti tsvuku une chingoro chokusupamaketi padivi pake nevamwe vanotengesa.

Chivakwa chakavakwa mukati mejuraworo dema. Rine mapira machena aneyero zasi. Iyo ndeyeruvara rweyero inokwira mudenga yakakura.

Masitepisi anokwira mudenga pazvivakwa zvedzimba dzomudurikanwa. Akawanda akafara anondosvikira pamukova webhurawuni nemadhoo maviri. Ndeeruvara rwebhurawuni, ruchena nerutema.

Nhandare yokumanyira. Ine ruvara rwebhurawuni namaraini machena. Pane vanhu vaviri vari kukona kwenhandare mumwe akakotama mumwe akamira wakapfeka zvitsvuku. Vanenge vari kudzidzira kumhanya. Nechekumberi kune besu remota yebhuruu ririkubuda.

Vanhu vakawanda varikufamba mu pavement. Pane mota dzakamira kuruboshwe. Nemurume wakamira akazendama pane chimwe chinhu akafuratira kune vanhu. Pane vana vechikoro vakapfeka majuzi matsvuku, vamwe vane ma masiki , nemurume wakapfeka zvinhu zvitema wakabata bhaketi jena rine muvharo. Mberi kwake kune kadhibhokisi rine zvinhu.

Nzvimbo yakashongedzwa namaruva. Nechekuno zasi kune maruva akaita maraini emhando imwe. Ane mashizha egirinhi nepepuro. Kumusoro kune dendenedzu rakavakwa rine maruva akasiyana mamwe akaita zvimiti mamwe akatoita vana mamwe egirinhi.

Mhando yechifambiso cherori kana Gonyeti rakareba rinotaridza kuti idzva rine ruvara rwegirini rine mukati makadzika. Padumbu paro nechekumberi pakadrawiwa chiaki chichena chitoko. Rine raini dete zasi rine ruvara ruchena nerutsvuku.

Imba isati yanyatsakupera kuvakwa. Iri kudivi rekuruboshwe asi yavakugara vanhu. Yakavakwa chipande. Mimwe mipanda inouya mberi haisati yavakwa. Ine jurahoro rwezvidhinha. Mberi kwayo kune zvidhina zvakaunganidzwa pane imwe sitendi.

Mudziyo unoshandisiwa mumba kunyanya mukicheni. Unoshandisiwa kugaya michero yakasiyana. Wakakura ndewe sirivha une chigaba chinoiswa muchero unenge uchigaiwa nechigaba chinozoenda zvinenge zvagaiwa zvacho. Zvinoenda zvinenge zvagaiwa zvacho chine muvharo mutema.

Bvudzi rakarukwa namadhiredhi eruvara rutsvuku. Anobva mberi achienda kumashure, akareba, akabatwa achisanganiswa nebvudzi paanenge arimumusoro. Akaganhurwa kuita maraini maraini kuhuma zvinookera

Mushina unoshandiswa kugaya zvinhu. Ndewe ruvara rwebhuruu pamwe pakaita sirivha. Zvinogaiwa zvinoiswa nepamusoro kwakaita kune dhishi zvichibuda nezasi kune madhishi ane zvakagaiwa mukati. Madhishi awa machena mamwe ndeesirivha.

Muchero wemhando yemengo. Dzakatanhwa dzakawanda dzikaunganidziwa. Dzichiri girini, hadzina kutsvuka. Asi dzimwe dzacho dzakatsvukirikira kuita yero kumativi. Dzinotodyiwa dzakadero.

Vatambi vomutambo webhora ramaoko rinobhambisiwa vari vakomana. Vari munhandare. Vari kutamba. Asina hembe ane chikadabura chitema. Ndiye wakabata bhora. Vamwe vaviri vakamugarira. Umwe wakabata muchiuno, ane shangu tsvuku. Kouya akapfeka zvebhuruu nemateki machena.

Zvinhu zve "stationary" zvirikutengesewa zviripama cherefu akasiyana. Zvineruvara rwakasiya rusvuku, rweyero, negirirni nerwe bhuru. Zvinoshandiswa kuisira mapepha anenge ashishandisiwa kana zvimwe zvinhu zvineshekuita nemapepha.

Vhudzi rakarukwa raka monyororwa monyororwa. Richiinda kumativi kwomusoro. Pakati rakaganhurwa. Reku divi rorudyi richienda kwaro rokuruboshwe richienda kwaro. Raini rinoonekwa. Zvakarukwa zvakakura, zvakakora.

Mushina wamagetsi unonzi nechirungu ATM. Unobudisa mari nyangwe mukati mebhanga makavharwa. Uri kuburitsa ruvara rwegirini kutaridza kushanda kwavo nepanobaiwa mabhatani kuti mari ibude.

Vanhu vanotamba mutambo wenhabvu vechirume. Vari munhandare isina kunyatsovakwa zvinoshamisira. Vakamira nechepamucheto penhandare. Vakaita dendenedzwa vakateverana kuita muraini. Vakapfeka nhumbi dzokuitisa mutambo vamwe zvegirini vamwe zvitema nezvichena. Mberi seri kwefenzi kune vakagara nekumira varikuda kuokera mutambo.

Mukati memotikari kumberi kunogara mutyairi pakati pemota ndopari kuonekwa pane chokuchinja magiya nepokuisa zvinhu pazasi nomudenga pokupinza mhepo nokuisa redhiyo.

Bvudzi rakarukwa nezvidobi rakaitwa maraini anobva mberi achidzokera kumashure akandoenzana ganda riri mumusoro richionekwa mberi zvivhudzi zvakandonamirwa paganda rehuma.

Nzvimbo inoshanyirwa nevanhu ye Gireti Zimbabwe. Inoratidza tsika nemagariro avashona. Dzimba dzeraundi dzakapfirirwa nouswa, nekuvakwa nematombo, mwamwe akadhirika. Kunopindwa kupicha irizasi. Mune vanhu mukati vakawanda varipamutambo dzasiyana, vamwe panze.

Nzvimbo yakavakwa vakwa. Pane motokari dzakawanda dzakamira ipapo. Nechemukati mejuraworo

Munhu wakapfeka mutirauzi mutema nehembe inamaraini inamaoko marefu. Wakabata bepa reyero nokutakura bhegi dema rinoenderana nomutirauzi wake pamwepo neshangu tema dzinezvitambo zvinovaima pamusoro. Haana kupfeka masvokisi.

Pamusika umomira mabhazi anotakura vanhu kuenda kunzvimbo dzakasiyana panoonekwa mabhazi makuru maviri. Riri kuruboshwe riri mukati memasimbi anokomberedza panomira mabhazi. Mukati nechemberi kune rimwe reruvara rweyellow rakavhura mukova, pari kufamba vanhu vachienda vachindopinda.

Mumba makashongedzwa nezvigaro zvamasofa ane zvikumbo zvakareba ano ruvara rwakandoita orenji pakati pane tafura ine madendenedzwa matatu akareba zvakasiyana nezvinhu zvakagadzikwa pane chitafura chakareba chacho pazasi pechitafura pane kapeti ina maraini machena.

Mudziyo unoshandiswa kurongedzera zvunhu mudzimba dzokubikira mumakicheni mumadhorobha kunyanya ndowo ruvara ruchena une zvimubato zvesirivha pamakabati napamadhirowa kurudyi kuna makabati maviri marefu pamusoro pemamwe matatu pane makabati akagadzirwa nemagirazi kutaridza zviri mukati.

Shangu yechinhukadzi yemhando yakakwirira. Inoruvara rwakaita pingi orenji. Inovara zvidodoma nemberi. Ine zvibhandi panoganhurana tsoka nomupimbira zvinokirosana.

Rudzi rweshangu runonzi mapatapata asi akafanana nemasanduro nekuti anetambo kumashure dzekusunga shoka kuzvidondora nepekupfekera zvigunwe mberi. Anorudzi rwemavara-mavara anenge emasoja.

Miti yakasimwa muzvipepa zvakawanda zvitema. Inotengesewa ndeyemhando dzakawanda. Iri mujinga mejuraworo pasi perimwe zimuti zihombe kuitira kuti iwane mumvuri

Mhando yemotokari inonzi gonyeti kana kuti marori makuru. Kumashure kunotakura zvinhu kwakangoshama hakuna kuvakiririrwa kumadziro. Musoro waro ndoworuvara rutsvuku kuzasi noruchena kumusoro, huye mukuru.

Vanhu varikuita bhizinesi rekutengesa mataya nekuisa mweya. Pane chimushini chacho choruvara rwebhuruu chirikutoshanda rimwe taya. Mamwe akadurikidzana achienda mudenga akawanda. Panevarume vaviri vakamira paari vanenge varikutengeserana. Mberi kwacho kune zvivakwa.

Zvinyoreso zvakawanda zviri mumabhokisi azvo asina kuvhurwa. Pamusoro pane pane zviviri zvakabudisiwa zvoruvara rwebhuruu, rwakafanana nemabhokisi azviri kutaridza runyoro rwazvinonyora. Zvakawanda zvinenge zviri kutengesewa.

Zvigaro zvokushongedza mumba masofa akarukwa nemurara akaiswa zvekugara kuti asabaya zverudzi rwakandochenuruka rwakaita gireyi iwo akandoita bhurauni ane zvipiro zvekutsamira kuti vanhu vasanyanyisa kubayiwa pasi ndepegirini.

Mhando yomureza unemavara matatu, rutema kuruboshwe, rwegirinhi kurudyi nerutsvuku pakati rwakatora chikamu chakakura. Parutsvuku pakati parwo pane dendenedzwa rakadhirowewa rakasanganiswa zvidhirowewa noruvara ruchena. Pakati pane chakaita chitafura namapira maviri nezvakaiswa pamusoro zvekuchidhekoreta.

Chinhu chinoshandisa magetsi kuisa moto mumafoni chinonzi chaja. Ichena musoro wayo netambo yayo. Ine zvinobairwa pamagetsi zviviri. Inotaridza kuti itsva.

Vanhu vechitendero chechipositori, vari panzvimbo yavo yokunamatira, vakaungana pasi pomuti pamumvuri vakagara. Pane varume vaviri vakapfeka magemenzi vari mberi, nomumwe ari kuruboshwe usina kupfeka magemenzi wakamira. Kurudyi kune munhu mumwe wakagara wakafuka amburera, namai mumwe wakapfeka magemenzi wakamira. Vanhu vazhinji vari apa vana magemenzi machena.

Gwenzi rinonzi mindi kana seji nechirungu. Rinorapa zvirwere, rino ruwara rwe girini nemashizha e girini. Rinobereka nokuita maruwa epepuru.

Maruva ari kutengeswa akawanda pamusika wawo. Mamwe ari mumagaba mamwa akasungwa. Pane mashedhi akavakwa mune vanhu mukati vanotengesa. Mamwe akagadzikwa papevhimendi. Pane murume ane jinhi rebhuruu nekepesi tema akarembedza masiki ari kupfuura akamatarira kuruboshwe rwake. Pane umwe murume akamafuratira nevamwe vari kufamba.

Zvimhuka zvakaita zvikiti zviviri zviri mumuti zviri kukakatirana chokudya chakaita chitanda kana chimuti china mashizha zvino ruvara ruchena noruvara rweorenji chimwe chiri kumusoro chakatarira pasi chimwe chakagara padanda chakatarira pane zvazviri kukweverana.

Matenisi matsvuku maviri. Haana tambo dzokusungwa dzakabviswa. Mukati mavo muchena. Dzinogona kupfekwa nevarume kana nevanhukadzi. Dzinowanzotambiswa mitambo.

Musikana wakarukwa vhudzi. Rakasangana dema nerebhurauni madhiredhi. Kuroboshwe pane maraini akarukwa achiita zvokumonyewa achienda pakati pemusoro achindo monyororwa achibva rimwe divi achitaita izvozvo. Pahuma rakarukwa richienda richindoyerera richienda kuhuma kumashure richienda kumashure. Muvhudzi mune mhete dzinovhaima kuri shongedza. Wakapfeka mhete kuchigunwe chokruboshwe.

Mumugwagwa wetara musina mota irikufamba. Mberi kwaro kuruboshwe kune jurahoro rakareba. Mujinga mejurahoro mune miti yemijakaranda miviri. Kuruboshwe kune muti wakaoma mashizha une davi guru rinoenda kurudyi rakarereka. Mukati mejurahoro mune miti yakawanda yemhando imwechete yakasimwa mirefu ine zvishizha zvidoko.

Pakambani ine chekuita nemota pakanyorwa kuti 'Toyota and Lexus' zvinoreva kuti mota dzemhando iyoyo dzinogadzirwa nokuwana zvadzinoda ipapo, pakavakwa zvakanaka, pane roni yakanaka, pakachena.

Mureza unoshandiswa nenyika kana navanhu pane zvimwe zvavanoita. Une mavara matatu. Ruvara rwebhuru kumusoro nerweyero zasi. Une chinyenyedzi pakati chitema.

Mugwagwa murikufamba mota nhatu mbiri chena neimwe yeruvara rwepingi iripasi petawaraiti remumugwagwa rinoshandisa sora kwete zesa kuvheneka, rine sora panero pamusoro.

Nzvimbo ine miti isina zvivakwa zvakawanda, pane miti mikuru miviri inopavanhu mumvuri vanogona kuuya vachigarapo yakadonhedza mashizha akawanda pasi akaoma. Nechemberi kwawo kumusoro kune chivakwa chiripo chezvidhina chine muraini webhuru.

Vanhu vari kutamba bhora ramakumbo munhandare. Nhandare iyi haina kuvakirirwa ina mapundo. Vakapfeka sikipa tsvuku nezvikadabura zvichena. Muna mabhora maviri machena. munhandare. Ari kuvatambisa akapeta maoko ake mberi akapfeka mudhebhe wegireyi nematenesi machena. Vanenge vari kudzidzira kutamba bhora.

Chikoro chakakomberedzewa nefenzi mujinga mefenzi padivi pomugwagwa pane muti wakaoma zvose hunde namatavi wakandokombama uchiinda kudivi rokurudyi uchiramba uchiinda wakadero wakamera matavi anoenda mudenga maviri akaoma pakati pawo pane mamwe maviri akandokombama achidzika pasi.

Zvitina zvokuvaka zvakaunganidzwa padivi pefenzi hazvina kurongeka zvakanaka. Mukati mefenzi mune imba yakavakwa doko nemudhadhadha makamuri maviri. Hapasati pava neimba huru. Padivi pacho pane gadheni rino murio.

Mabhazi emhando dzezvifambiso zvinotakura vanhu vanoenda nzvimbo dziri kure. Mumugwagwa mune mabhazi maviri ose akamira ari padivi napadivi. Ari kuda kutakura vanhu. Pane munhu mumwechete wakamira asi unenge usingadi kukwira mabhazi. Rimwe racho rakanyorwa kunzi bhuruu horaizoni. Divi raro rekuruboshwe kune mota iri kuuya.

Chipembenene chegirini chinofamba pari girini chine nyanga tete dzakareba dzichiinda mudenga nemusoro mudokodoko namazipapiro makurukuru anonjenjemera kuchionekwa zviri mukati, mukati macho muviri wacho ndewe girini huye chakaita sechikonye muviri wacho.

Musoro wedatya. Rakavhura muromo. Munezvinhu zvinobwinya zvakawanda zvinoita samazai aro. Pamusoro panemaziso edatya makuru anoruvara rwegirinhi neyero. Iro rinemavara-mavara ebhurauni.

Mhando yeshangu dzavanhukadzi dzinotsikira pasi dzinonzi mapambusi . Ndedzoruvara rwakaita bhuruwu, gireyi pamusoro. Dzinosungwa zvitambo mberi, kudhokoreta, uye dzina maburi maburi kupidza mhepo. Mukati madzo ndeme bhurawuni.

Pachikoro chekireshi pana jurahoro inegedhe dema. Yapendewa nemifananodzo yezvidhori zvevanhu nezvimhuka zvakasiyana zvinoyevedza vana vanodzidza ipapo. Zvakapendewa zvekare nemavara anoyevedza vana.

Chibhakani chakaiswa chinotaridza kuti pachikoro nepakereke ine zita ravanhu vanobatsira. Chakanyorwa kuti wose ari kunamatira mazaya echando tapota ngaamire.

Timu yevatambi yenhabvu. Vakamira vari kumashure vakawanda vakapfeka zvitsvuku zvine mitsetse yeyero pamawoko nemuhuro. Mumwe chete akagara pasi akatandavara makumbo ake. Ane shangu tsvuku nemasokisi matsvuku. Wakasumudza mawoko ake. Ari kuruboshwe wakapfeka zvebhuruu akatonona. Unotaridza sekunge ndiye mubati wepagedhi.

Mombe zvipfuyo zvinochengetwa nevanhu kuitisa basa nekudya nyama. Dziri muwaya madziri kudya dombo remunyu rakagadzikwa pamusoro petaira dema risingachashandi. Pane imwe yakatarira kumberi nzuma isiri kudya nedzimwe.

Zvivakwa zvisina kuvakwa nezvitinha zvakavakwa nemaasibhesitosi, marata zvakaita makirasi, zvine ruvara ruchena zvakapfirirwa nemarata padivi pazvo pakaunganidzwa masimbi akawanda.

Zvinhu zvekupfeka zvemucheno. Mapatapata akasonwa akagadzirwa nezvuma nezvuma zvemuhuro nezvomumaoko nemadhikauzi. Zvineruvara rwakasiyana siyana nezvikwama zvekubata mumaoko zvakasonwa nezvuma zvinoenderana neshangu nezvuma zvacho.

Shangu dzemwana achiri mudoko, dzinemavara mavara pamusoro hadzina tambo yekusungisa asi tambo dzakagadzira shangu dzinobva kumucheto kuenda kumucheto kubata tsoka inenge yakapfeka.

Pamisika iri mujinga memugwagwa wetara iri kurudyi kwawo, pane musika mumwe chete wokutanga kurudyi une nhumbi dzakaturikwa pamusoro necheya chena yepurasitiki isina kugarwa, nomunhu akagara pacheya akapfeka mutirauzi mutema anova ndiye ari kutengesa. Pane cheya imwe chete isina chinhu. Kuruboshwe kune misika isina chinhu nomurume mumwe ari kufamba akafuratira.

Mishini yemabhusita anogamuchira masaisai mudenga akareba achiinda mudenga kuitira kukwanisa kugamuchira masaisai ndee simbi nezvidhishi zvesimbi zvakatarira kwakasiyana kuti zvigamuchire masaisai awa nemazvo.

Vanhu vanotamba mutambo. Mutambo wapera wahwina uri pamberi. Wapfekedzwa bhande rokuhwina. Wakabata mureza une ruvara rweredhi neyero negirinhi.

Pane chipfeko chomunhukadzi chakasonwa nemucheka weAfurikeni ataya. Mudhebhe nechipika chakasonwa. Chipika ichi chine maoko marefu akandofara mberi kwacho.

Zvinhu zviri kutengeswera munjinga me durawall rakavakira chakaita chikoro mukati chine ruvara rwe buruu. Kurudyi kune nhumbi dzakwanda dziri kutengeswa pamusika nevanhu vaviri vari kufamba vachi kupfuura nepo. Kuri boshwe kune murume akapfeka skipa tsvuku akakotama ari kuratidza kuti ari kurongedza zvinhu zvekutengesa.

Pachivakwa chiri mudhorobheni. Pamapurisa kana kuti paimba yekanzuru. Irikurudyi rwemugwagwa wetara. Kuruboshwe kwayo mumugwagwa kune vanhu vatatu varikufamba vakafuratira umwe akapfeka sikipa tsvuku.

Vhudzi rakarukwa rakabatanidzwa namabhureidhi. Riri kurukwa kubva kuhuma kuvuya kugotsi rosvika richizoerera richichienda kumashure. Maraini aro akaenzana. Mberi maraini matete. Nyama yomuvhudzi inoonekwa.

Vanhu vakawanda vari pamusika yakawanda, yakagadzirwa nematanda nemapurasitiki kupfirira nekuvhara kumativi. Pane varume vaviri vechidiki vakafuratira vakamira pachingori chinosundwa chakamira. Mumwe akapfeka sikipa yepingi inosvika kumagaro nehati chena yezuva doko. Kune zvimwe zvingoro zvakamira zvinosundwa. Kurudyi kune murume akapfeka kepesi

Vaimbi vekwaya vakapfeka zvakafanana vakasunga tayi vari vanhukadzi. Varimberi vose vakagara vakatonona vakatarira kuruboshwe kumeso kwakatarira mberi vakabata muchiuno nemaoko ekuruboshwe. Vakamira varikumashure vose vakatarira kurudyi asi vakatarira mberi vakaisa maoko ekurudyi muhomwe.

Muchero nezvidyiwa zvasiyana zvakaunganidzwa. Zvinopa hutano. Zvimwe ndezvegirinhi, zvimwe ndezvepepuro, zvimwe zvitsvuku pane raimani rimwechete nema egipurandi nezvimwe.

Zvinoshongedza vanhu pakupfeka. Zvinopfekwa muhuro nemumaoko nemunzeve, madhikauzi nezvuma zvemuhuro. Zvuma zvemuhuro zvizhinji zviri kusherefu dziri kumusoro. Madhikauzi ari pasherefu dziri pasi pakavharwa nemagirazi.

Zvekudhorowesa nekumakisa makona nemaengoro zvinonyanya kushandiswa nevanhu vanoita zvekudhirowa nekuita masvomhu mukirasi. Zvina, zvinamavara akasiyana pamhando.

Muchero unodyiwa wechinanazi. Uri mumuti mawo, mumuti wegirinhi. Pane mimwe miti namasora zvakaukomberedza. Hausati wabva mumuti. Ndoweruvara rwakaita ruchena nerwegireyi. Unechidhongoti chawo chegirinhi namashizha acho.

Shiri nedendere radzo. Imwe chete iri mukati yakatarira panze inoita seinotya kubhururuka kubuda. Imwechete yabuda mukati iripamusoro pedendere. Dendere rakaturikwa mumuti. Vanenge vana veshiri vanenge vasati vanyatso gona kubhururuka. Ndeverudzi rwe bhurauni .

Munhunhu akapfeka zvirimufashoni unesikipa chena nehembe chena pamusoro yakareba inopfura magaro nemabhatani matema namaoko marefu anemupendero mutema, wakabata bheki dzvuku kuruji rinofambirana nechimutirauzi chipfupi chisingasviki kutsoka chitsvuku wakapfeka shangu dzerudzi rwemasinika machena nemasokisi machena. Kuruboshwe wakabata serofoni.

Mhando dzezvifambiso zviri kufamba mumugwagwa. Motikari zhinji dziripo dzakamira. Pane vanhu vakamira padziri. Iri kurudyi yakamira yakazemberwa. Iri pakati pomugwagwa pane murume akamira pairi. Iri kuruboshwe yakangomira yakatarira kuruboshwe. Mhiri kwomugwagwa kune gonyeti rakamira.

Zvuma zvinopfekwa muhuro navanhukadzi. Zvine mhando dzemavara akasiyana, akawanda. Zvakasonwa zvakaita sesiketi zvichitenderera. Zvakakura, zvinosvika pakuvhara mapendekete.

Bhazi ririkufamba mumugwagwa. Rinotakura vanhu semhando yechifambiso. Ririkubva kurudyi richienda kuruboshwe. Ririkufamba mumugwagwa une tara. Rakatungidza magetsi aro maviri ezasi, mberi. Kumashure kwaro kune dzimwe mota dzakatungidzawo magetsi. Mvura irikuyerera mumugwagwa.

Muchero unodyiwa wama gwavha akaibva ano ruvara rweyero mana, rimwe chete rakachekwa nepakati rinoonekwa zviri mukati makatsvuka nemhodzi dziri kuoneka.

Bvudzi rakagadzirwa nokumonyewa richiinda mudenga riri roga risina shinda. Rakaradzikirwa divi rokurudyi. Kumucheto kwemusoro kwakagerwa nekugotsi kwaro kwakagerwa hakuna bvudzi.

Vatambi vemutambi webhora. Vashanu vakamira, vaviri vakatonona mberi. Unenhumbi dzakasiyana nedzevamwe, unoruoko rwekurudyi rwakabata pasi. Wakapfeka magirovhosi kutaridza kuti ndiye mubati wapagedhi. Vamwe vakapfeka yunifomu chena.

Muti unamashizha oruvara rwegirini hwakasvibira hauna kukurisa unamatavi akawanda achirimatete asati akora.

Kitsi chena ina mavara matema kumakumbo nokumusoro nomuswe mutema. Yakagara yakatarira mudenga pane chakarembedzwa chitsvuku. Inenge yakasungirirwa pachiri.

Maruva okundotengesa arimuzvipepa zvidiki zvitema, achiri madiki anotengesewa akawanda nezvigaro zvakagadzirwa nemirara zvirikutengesewawo zvose zvakaronda mugwagwa

Muguta reHarare, mumugwagwa munemota dzirikufamba dzichibva kurudyi dzichienda kuruboshwe zvose nemabhazi nemarori. Panemota tema kurudyi yakamira yakapakiwa . Mhiri kwomugwagwa kuruboshwe kunechitoro chemikirusi chinedzimba dzemuturikidzanwa dzinoenda mudenga. Pamikirisi ipapo panechitoro chepikiendipeyi chiripo.

Mota dziri kufamba mumugwagwa wetara. Mberi kune Mota imwe chete ne munhu arikudhiraivha akaisa gokora rake panze pewindo. Kumashure kune dzimwe dzirikuuya mhiri kwemugwagwa kune munhu ayambuka mugwagwa atova kurudya arikumhanya akapfeka sikipa chena

Mhando yedzidzo pamusoro pezvetekinorogi inonzi java inodzidzisa pamusoro pehumbowo kuti hunoonekwa sei nekutorwa sei nezvaunoreva.

Muchitoro munotengesewa zvinhu pane ayini iri kutengesewa yeruvara ruchena nepepuru. Ayini ine chokutenderedza kuisa kupisa kunenge kuchida muayini. Bhokisi rayo rayakagara rine mucherechedzo weayini iri mukati.

Nhumbi dzakasonwa nemucheka wemajini. Dziri pamahen'a dzakawanda kutaridza kuti dziri kutengesewa. Pane jini rebhuruu riri kumberi nechekuzasi. Padenga pane mapfupi. Majini acho jena nedema zviri kubudikira nemamwewo akasiyana.

Mhando yeshiri yakaita chiremwaremwa. Chakagara mukati meruoko machakabatwa. Chineruvara rwakandoita rutema rwakachenruka. Kumashure kwenzeve dzacho kwakacheneruka. Makumbo ekumashure anezvigunwe zvishanu. Maoko acho akareba. Chakavata nedumbu.

Mumugwagwa mune tara mune vanhu vashona vari kufamba vari nechekure . kuruboshwe kune vanhu vanemisika varikutengesa nemota yakamira panenge panomirirwa mabhazi nemota dzinotakura vanhu kuenda kure. Pane miti yemi jakaranda yakawanda iripo. Panevanhu varikutengesa vakagara pamumvuri we mijakaranda.

Nzvimbo inodzidzirwa zvidzidzo nevana vechikoro. Mukati mejurawaro. Hapasati pavakwa chikoro chikuru. Panongova nezvivakwa zvimwewo zvitoko. Icho chakanzi Classic Academy. Vanhu vanoda kudzidzapo varikutotorwa nenhamba dzorunhare dzavanofonera vanoda kudzidzapo.

Munhukadzi wakarukwa musoro nemabhureyidhi. Kugotsi akaregedzwa achienda kumusana nekumberi marefu. Pamusoro mamwe akandokoshewa akaita godha kana hata. Akarukwa akaita marayini akaita zvimatirayengoro nerimwe rayini riri pakati pemusoro richidzoka kumashure.

Mudziyo unoshandiswa kunyanya mukicheni kucheka zvunhu. Unonzi banga. Uri kucheka tamatisi rakabatwa rimwe divi neruwoko rwekuruboshwe richichekwa neruwoko rwekurudyi. Rino mubato muchena.

Furegi yakasungirirwa padanda rayo iri mudenga. Ino ruvara rutsuku kumucheto kwose noruchena pakati. Pakati poruchena pakadhirowiwa mufananidzo womuti wegirini.

Chirimwa chinonzi nyemba chakada kufanana nebhinzi. Ndedzerudzi ruchena dzine pakati pakasvibira kana kuita bhurawuni. Dzinodyiwa nekubikiswa mutakura.

Midziyo inoshandiswa mudzimba yakavakirirwa. Anonzi masingi anova madhishi anosukirwa ndiro ndeesirivha akakwidibirwa. Zviburi zvinobudisa mvura zveraundi zviri pasi pamadhishi aya. Zvinobudikira nokuseri.

Badza rakavata pasi rinoiswa zvekupfekerwa musoro danda racho. Rinoshandiswa kusakura nokutema masora nezvimiti zvitoko zvakasiyana siyana.

Mune zvinhu zvinoshandiswa kuzvikoro nekumahofisi zvakawanda zvinenge zviri kutengesewa. Mune mabhasikiti ane maserotepi ekunamisa zvinhu kana kuzvibatanidza. Rimwe rine mabhokisi anenge echoko, mapepa anoonekera kumashure nezvinyoreso. Zvakasiyana mhando dzazvo zvirimo muchitoro ichi.

Vanhu vanotamba mutambo wekiriketi munhandare. Pane vaviri vari kumanyira bhora. Mumwe wakabata svimbo yekurovesa bhora mumwe wakamanyira kuri gamha. MuZimbabwe, pakashambadzwa kumucheto kwenhandare kuti ZIMCYBERCITY.

Ruva rakaita bundo rinonzi mhinde. Rinamashizha akareba akatesvera, nderegirinhi. Rakamera panemamwe maruva nemimwe muti inamashizha egirinhi pazasi. Padivi payo pane danda romuti rakaoma, kumusoro kwaro kunerimwe danda rakaita jena.

Pane midziyo inoshandiswa kuchera, kutema pamwe nekufoshora. Kuzasi pane foshora ine mubato wayo, pakati pane matanda maviri anoita sekuti mipini. Kumusoro kune jereso, badza nedivi risina kuiswa mupini.

Muchero unodyiwa unonzi zvihurubhere. Zvakatanhiwa zvakaibva zvirimundiro, zvinoruvara rutema. Zvimwe zvichiri mumuti mazvo hazvisati zvatanhiwa.

Shangu dzechirume dzemhanho inonzi mateki. Dzine zirabha rakakwirira pasi nechinohwinya pamusoro perabha nomucheka weshangu. Imbiri, rabha racho nderebhurauni. Shangu dzacho itema mberi nokumashure pakati dzakasangana gireyi netema.